Amaato agabalambuzi kulubalama olw'enhandha nga gasibibwa agho era nga galinze omugoba ghago okwidha okugasomosa okugatoola okugatwaala ku mutala ogundhi oba okugakozesa.

Ekinoni ekiwugira ku maadhi oba kulubalama olwe nandha nga kiseeku maadhi era nga kirina no munwa musongovu inho gwe kikozesa okuloba ebye naandha okuva munaandha eno era nga kiri kuwuuga

Omuntu nga ali kukyuuma eky'abazungu, kalimagezi. Nga alibaaku byakitaamu oba byakiragila okukola, era nga bwakisaba n'ebintu ebivaamu ebyo byayenda okola.

Ente kamaala olugwo olulamba era nga dino diriku amayiga amawanvu era nga dhegombesa nga dhonadhona diri kunekaneka nga diriku no mulaalo ali diva einhuma nga diri kuva awantu nga dhirina wediri gyira mukutambulira mu lukunguliro lulala

Enhumba yakalina erikuzimbibwa nga ekaali kuwa era nga eno mpaanvu eno ekaali kuteebwamu madinisa erirainwa nhinhumba yinayo.

Omukazi nhi mughala ghe, nga ali kuba mughala ghe akaama. Era banhekanhekeinhe, nga no mukazi ayambeire e gaago ku maiso ge. Nga bali mu lusuubo olw'okubaku yebagya.

Ekifo ekilimu enimiro nga era bakulizamu emiti nkanhi oyinza okukyeta nasale beedi. Era nga kiyoyoteibwa okuza bulungi emiti okulwanhisa obutondhe obwensi.

Eitooke nga lizitoweirereyo inho era lireteire ne kigogo okwewendeka ku nhumba eyali kumbali agho nga era ekifo kino kyetoloiremu na matooke oba ebigogo ebindhi

Obusisira obweira obwe nhumba edeira ede nono nga dizimbibwa era nga diboneka bulungi, compoundi nungi nga diweweibwa no busubi obulungi obudi bonesa obulungi einho

Ebinooni bibiri nga biri muntobazi era nga ekifo kya kiragala inho nga biri tambula okunonia ekyo kulya nga era ekifo kino kyetoloirwaku no bumuli era nga kirimu neisubi eirungi eihno

Enhimiro nga eidwilemu obuti obwa green nga bukuze. Era nga bwona bwona buli kwengera okutaaku oba okumulisa ebimuli ebindi ebiyaaka. Obuti buno.

Omusaadha nga ayambaire enkoofira, nga abekeile nh'eibumba, nga era agemye olu pipe ali kufughera ebilime. Nga era onho alinamu jacket nhi gumboots ghansi, edhi mwambaku okukola omulimu gunho ogw'ofughera ebilime bye nti bikule bulungi.

Omwana nga ava kunona amaadhi okuva kukiduumo era balisiringisa ni muganda we ebidomolo ebya maadhi bye bali bamaze okusibira ku gaali nga omughala bwa sindika nga omulenzi bwa siringisa

Oluguudho olw'omukyalo nga luli kukasozi, nga lwa itaka, era nga lulimu n'ebiinha. Nga lutambuza abantu ababooda, abebigere, ni ab'emotoka okuva eluuyi n'eluuyi.

Omukazi nh'omwana ghe omuto ku mugongo nga bali mu nhimiro. Nga omwana ali ku mugongo gwa mama ghe nga aye atendhwiike nh'okutendhuka ku lw'obukoowu obungyi.

Endhovu enhenhe nga egyiire ku kayandha okwefunhira ku maadhi ag'okunhwa era nga etailemu ekinhwa kyayo mu ekyo ekiyiriro kya maadhi, okufunha amaadhi ag'okunhwa.

Enhanda nga eliku amaato agakozesebwa okuvuba nga era ebinhonhi biri bita ghangulu bwe bibuuka mu ibanga bwebyeyagala, bwe bimala bwebigya bwe biwumulilaku ku maato, bwe bivaku era bwe bibuka okuva ku maato ganho agakozesebwa okuvuba ebye nhandha